Dzidziso yevana vadoko yakakosha maningi ngokuti danho iri ndoravanodzidziswa kunyora mazita avo ndodanho ravanodzidziswa kuerenga. Vachinge vapedze danho iri ndopavanozoende padanho rechipiri danho rechipiri ndodanho rakakosha maningi ngekuti ndoravanodzidziswa zvakawanda ngezvekufunda.

Dando rekutanga redzidzo rakakosha maningi kuti vana ndopavanodzidziswo kuerenga nekunyore mazita awo. Danho iri rakatikoshera maningi kuti rinoite kuti vana vedu vafunde zviro zvakasiyana-siyana nekuziye kukosha kwechikora.

Zvikoro zvehwana hudoko zvakakosha maningi ngekuti mwana ndipo paanodzidziswa kuerenga, ndopaanodzidziswa kunyora uye ndopaanoyananawo nekuonanawo nehwana humweni eitambawo neana amweni zvinoite kuti hutano hwemwana huve hwakanaka.

Dantho rekutanga redzidzo ndoo dantho ana paanodzidziswe zvakawandawanda ngezvedzidzo. Dantho iri rakakosha maningi pamwana ngekuti apana mwana unoende padantho rechipiri asati aende padantho iri. Dantho iri ndoo ravanodzidziswe kunyore zita ravo nekuerenga.

Danho rekutanga redzidzo rakakosha maningi pamwana ngokuti ndodanho ranofundiswe zviro zvaakawanda zvakadai ngekuerenga nekunyora zita rake danho iri rakakosha maningi kuti mwana ange echiriita asati aenda padanho rechipiri.

Dando rekutanga redzidzo ndiri dando rinotanga kuendwa nemwana asati aziye zvakawanda , raanotange kudzidziswa ngokunyora kana kudzidziswe kuerenga unye ndodando raanotanga asati aenda padando rechipiri raonozodzidziswe zvakawanda Wanda nezve dzidzo.

Dando rekutanga redzidzo idando raka kosha maningi pa mwana ngokuti ndo dando raanotanga kuende kudzidziswa kunyore zita rakwe neku verenga dando iri rino endiwa ne mwana achiri mudoko asati aende padando rechipiri ne dando re chitatu.

Bando rekutanga redzidzo rakakosha maningi ngekuti mwana ndopaanodzidziswe kunyore zita rakwe. Ndozve paanodzidziswa kuti unoerenga sei uye ndopaanotanga kuindira kuchikora apapo, nekuyanana neamweni, nekuonanawo neamweni, ndopaanofunda wo zvakawanda uye nekukura.

Dando rekutanga redzidzo rakatikoshera maningi ngokuti vana ndoopavanodzidziswe kunyore zita avo nekuerenga. Dando iri kana usina kuende dando iri haukwanisi kuende dando rechipiri, rinova iro danho raunoita usati waende padanho rekupedzisira.

Danho rekutanga redzidzo ndoodanho rinofundiswa ana kunyora mazita awo nekuerenga, danho iri rakakosha maningi pamwana ngekuti ndorinoita kuti mwana azwisise ngezvechikora uye danho iri ndorinotanga kuendwa ngemwana asati aenda danho rechipiri.

Danto rekutanga redzidzo rakakosha maningi pamwana ngokuti ndokunoumbwe mwana, nekudzidziswa kunyore zita rakwe nekuerenga. Iri danto rinoendwa ngemwana unenge uchiri mwana mudoko uya asati aende padanto rechipiri.

Dando rekutanga redzidzo ndopanodzidziswe mwana kunyore zita rakwe nekuyerenga uye nezvimweni mweni zvidoko doko zvisati zvakura maningi kufanane nezvinozoitwa kana mundu apa dando rechipiri kana kuti dando rechitatu

Dando rekutanga redzidzo raka kosha maningi ngekuti ndopano dzidziswe vana kunyore zita ravo uye ndopano dzidziswe vana ku erenga ne zvimweni mweni zvaka siyana siyana zvinenge zvisati zvarema kufanana ne zvavanozo dzidza vapa dando re chipiri kana re chitatu.

Dando redzidzo yekutanga rakakosha maningi pamwana ngokuti mwana ndopano dzidziswe kunyore zita rakwe, ndopano dzidziswe kuerenga, ndopano dzidziswe zvakawanda ngezvechikora uye ndiro dando raanotange kuenda asati aenda dando rechipiri.

Dando rokutanga nedzidzo ndodando rinoenda nemwana kudando iri rakakosha maningi ngekuti ndorinotanga kudzidzisa vana kureketa kwawo nekuerenga Dando iri mwana unenge achanesa kudzidziswa asati onyasa kuziva zvakanaka.

Danho rekutanga redzidzo rakakosha maningi uye rinodetsera ana adoko pakufunda kuerenga nekufunda zita rawo ndiro danho rinotangwa kuendwa nemwana achatanga kuenda kuchikora uye ndiro danho raanodzidziswa zviro zvidoko doko zvakadai nekunyora zita rakwe nekuerenga.

Danho rekutanga redzidzo rakakosha maningi ngekuti ndomwana peanoende kofunda kunyora zita rakwe. Ndopaanoende kofunde kuerenga, asati aende padanho rechipiri nedanho rechitatu reanoende kopedzise fundo.

Danto rekutanga redzidzo rakakosha maningi rinobetsere echidoko kuti vakone kukwanise kunyore mazita awo nekuerenga iri danto rakakosha maningi pamwana ngekuti ndodanto raanodzidziswe zvakawanda wanda asati aende padanto rechipiri.

Dando rwekutanga redzidzo ndiro rakakosha maningi kuti mwana anodzidziswa kuverenga nekunyora zita rake .Kana mwana asina kuende dando iri aakwanisi kuenda dando rechipiri kana dando rechitatu .

Dando rekutanga redzidzo raka kosha maningi ku mwana ngekuti mwana ndo pano dzidziswa ngezve kunyore zita rakwe neku erenga dando iri ndo rino tanga ku endwa ne mwana asati ayende pa ndando re chipiri raka kosha maningi nekuti.

Iro rekutanga rinoendwa ngemwana achirimwana mudoko kuti achirikutanga kuende kuchikora rakakosha maningi ngekuti rinodetsera ana edu kuti afunde kuerenga nekufunde kunyore zita rawo.

Dandebrekutanga redzidzo rakakosha ngekuti ndiron dande raunoona nekunyora Zita rakwe nezvimweni zvakasiyana siyana ndodando rainofana kutangabenda nemwana asati aenda padande rechipiri asati aenda padande rechitatu.

Danto rekutanga redzidzo idanto rakakosha maningi pamwana ngekuti ndodanto mwana paanotange kuenda kuchikora. Ndodanto mwana paanotange kudzidziswe zviro zvakadai ngekunyore zita rakwe ,nekuerenga. Rakakosha maningi ngokuti ndokwanotangire kuziye kuti kuchikora kunoitwa ngezveyi, asati aende kudanto rechipiri rinova raanozoenda kana antombi kana ajaha.

Vantu vedzidzo rokutanga rinopuwa mwana kana achiri mudoko achiri kutanga kuchikora rakakosha maningi ngokuti rinoita kuti mwana azive zvakawanda uye kuvhurika nhlondo dzake kuti ozoenda kudando rechipiri aende eiziva uye akangwara ngwara.

Danto rekutanha redzidzo rinonga reiendwa nemwana kana achiri kutanga kuenda kuchikora rakakosha maningi ngekuti rinodzidzise mwna kunyore zita rake, kuerenga nezvimweniwo kuitira kuti kana ozoenda padzidzo yechipiri antombi kana kuti ajaha asazonesa maningi azokasira kudzidziswa nekubata zvanenge eyidzidziswa ngekadzidzisi akwe.

Danho rekutanga repuraimari idanho rakakosha maningi pamwana ngekuti ndoodanho raanotanga kudzidziswa kunyore zita rakwe nekunyore senemu yakwe, nekuerengawo ndoopanotanga kudzidziswa apapo.

Danho rechipiri nedanho rechitatu redzidzo, idanho rakakosha maningi ngekuti ana ndipo paanofunde kuti basa raanode kuzoyita rinoitwa ngezveyi. Kana riri basa remaoko ,ndipo paanodzidziswa kuti basa rakwe rinoitwa sei ,uye zvinoita unoita mayitireyi kuti rihambe zvakanaka.

Dande rechipiri nedande rechitatu rwdzidzo rakakosha maningi kumwana ngekuti ndiko kwaanodzidziswe ngezvebasa raanoda kuzoita uye ndiko kwaanokombidzwe nzira yekuhamba nayo kuti aende koita basa raanoda kuzoita .

Danto rechipiri nedanto rekupedzisira redzidzo rakakosha maningi ngokuti ndodanto mwana raanonyase kudzidziswa ngezvemushando waanode kuzoita, uye ndodanto raanokete kuti inini ndode kuzoite mushando wakati uye ndopaanodzidziswa ngezvemushando wona waanode kuzoita.

Dano rechipiri nedano rechitatu redzidzo rakatikoshera maningi ngekuti ndokwatinodzidziswe zvakawanda ngedzidzo. Dano rechitatu rinoyendiwa ngemwana anenge apasa dano rechipiri . Dando rechipi ndando rinonyayo kufeyirira vana vakawandisa.

Dando rechipiri nedando rechitatu rakakosha maningi pamwana. Kuti mwana aende padando rechitatu unofane kunge akapase dando rechipiri. Dando rechitatu ndooranodzidziswa ngezvemushando waanode kuzoita nekuti mushando wacho unoite maitirwei.

Danto rechipiri nedzanto rechitatu rakakosha maningi pamwana ,ngekuti ndodanto raanodzidziswa ngezvemishando waanode kuzoita kana akura ,uye kuti mushando wake unoitwa sei, unoitwa maitirwei uye unohamba wakadini.

Danho rechipiri nedanho rechitatu pamwana rakakosha maningi nekuti ndokwaanodzidziswe kuti azoone kuti unoita nezvei muupenyu. Danho rechitatu ndokwaanodzidziswe kuti basa rakwe rinenge rakamira rakadini kana kuti zvaanodo kuzoita, kana achinge apedza chikora kuti zvinoite maitirwei ndokwaanodzidziswe kona ikweyo.

Dando rechipiri nedando rechitatu redzidzo rakakosha maningi nekuti mwana ndopaanodzidziswa nezvemushando vaanoda kuzoita, uye nekuti mushando dzoitwa unoitwa maitirwei. Danho iri rinoendwa ngemwana unenge apasira dando rekutanga nedando rechipiri.

Iri idanho redzidzo vana kwavanodzidziswe zvokubika bika, zvokubika zvokubika bika chikafu chakasiyana siyana kuvanhu vakasiyana siyana rinova basa raanokwanisa kuzoita rinomupa mare mundaramo.

Dando rechipiri redzidzo rakakosha maningi ndodanto rinoindwa nemwana panope danto rekutanga uye ndodando rinoendwa nemwana asati aenda danto rekupedzisira ranozoenda kodzidziswa zvakawanda ngezvedzidzo.

Danho rechipiri redzidzo rakakosha maningi ngekuti ndodanho mwana ranodzidziswe zvakawanda ngezvedzidzidzo ndodanho ranoenda asati aenda danho rechitatatu ranozodzidziswa ngezvemushando wanoda kuzoita uye ndodanho rinofoirira ana azhinji.

Dando rechipiri redzidzo rakakosha maningi ngekuti mwana ndopaanodzidziswa zvakawanda wanda nezvechikora uye ndodando raanoenda asati aende kudando rechitatu raanozodzidziswa nezvemishando waanodo kuzoita.

Danho rechipiri redzidzo idanho rakakosha mingi, uye ndodanho rinoendwe nemwana unonga abve padanho rekutanga. Danho iri harikwanisi kupindwa nemwana usina kubva padanho rekutanga, uye ndodanho rinofoirira ana azhinji.

Dando rechipiri redzidzo rakakosha maningi ngekuti ndodando mwana paanodzidziswe zvakawanda uye ndodando raanoita asati aende padando rekupedzisira raanozoinde kundodzidziswa ngezvemushando waanode kuzoite. Dando iri inoindiwe ngemwana unenge apedza dando rekutanga.

Danho rechipiri redzidzo rakanaka maningi pamwana ngokuti ndodanho raanozodzidziswavo zvakawanda-wanda zvakasiyana nezvaaidzidziswavo padanho rekutanga. Ndodanho raanoenda asati aenda padanho rekupedzisira raanozoende kodzidziswa nezvemushando vaanode kuzoita.

Danto rechipiri redzidzo rakakosha maningi pamwana ngekuti ndodanto raanoenda mwana asati aende padanto rekupedzisira raanoende kuzodzidziswa ngezve mushando waanode kuzoita danto iri kana uchinge waripasa ndopaunoende kudanto rekupedzisira .

Danto rechipiri redzidzo rwakakosha maningi. Vana ndopavanodzidziswa zvakawanda-wanda ngedzidzo. Danto iri rinoendiwa ngemwana unonga apedze danto rekutanga kwoita. Vana asina kupedze danto rekutanga avakwanisi kuende padanto iri, uye ndiro danto rinonyanye kufoirire vana vazhinji.

Dando rechipiri re dzidzo raka kosha maningi pamwana ngekuti mwana ndopaano dzidziswa zvaka wanda wanda uye ndo dando raanoenda asati ayende pa dando reku pedzisira raano zoenda ko dzidziswa ngezve mushando wanoda kuzoita.

Dando rechipiri redzidzo rakakosha maningi. Ndoodando rinoendiwa ngemwana kana achinge apedze dando rekutanga. Dando iri ndoodando mwana raanodzidziswe zvakawanda-wanda uye ndoodando rinonyanya kufoirire vana kazhi...

Danto rechipiri idanto rinoendwa ngemwana unenge abva danto rekutanga danto rechipiri ndodanto rinodzidziswe vana zvakawanda wanda uye danto iri ndorinonyanye kufoirire vana vakawanda.

Danho rechipiri redzidzo rakakosha maningi ngekuti mwana ndipo paanodzidziswa zvakawandawanda ngezvedzidzo danho iri rinoendwa ngemwana unonga abve danho rekutanga uye mwana achinge apasa danho iri ndopanoende padanho rechitatu rinova ndironaa danho rekupedzisira.

Danto rechipiri rinoendwa nemwana unenge apedza danto rekutanga. Danto rekutanga ndiro raanodzidziswa kunyora zita rake nekuerenga. Rechipiri iri kana uchinge wapase danto rechipiri ndipo paunoenda danto rechitatu. Vazhinji ndipo pavanofoirira padanto rechipiri.

Danto rechipiri redzidzo rakatikoshera maningi ngekuti ndodando wana paanodzidziswe zvakawanda nechiko nezvechikora dando iri ndorinonyanya futi kufoirire vana vazhinji uye kana uchinge wapedze danto iri ndopounozoende padanto rechitatu rekupedzise chikora.

Danto rechipiri redzidzo ndodanto rinoendwa nemwana unonga apedze .... zvekutanga. Danto iri ndopaanodzidziswe zvakawanda-wanda ngezvedzidzo, uye danto iri ndirinonyanye kufoirire vana vazhinji. Vanenge vaphasa ndovanozoende padanto rechitatu.

Dando re chipiri idando raka kosha maningi pa mwana ndo danho ra anoenda kana achinge abve dando rekutanga dando rekutanga ndo raano dzidziswe ku erenga ne zvimweni danho re chipiri rinenge ra danho repa musoro soro raano dzidziswawo zvaka omawo kudarike zva ayi dzidziswa ku danho rekutanga uye ndo dando rine furirana va zhinji.

Dando rechipiri redzidzo rakakosha maningi ngokuti mwana ndoopaanodzidziswa uye ndoopanogadzirwa kuti azoende padando rechitatu raanoende kuzodzidziswa ngezvemushando waanode kuzoita, rinova dando rekupedzisira.

Danho rechipiri redzidzo ndiro danho vana ravanodzidzoswe zvakawanda nezvedzidzo, ndodanho rinonyanyo kufoirire vana vazhinji, kana mwana achinge apasa danho iri ndopaanozoende padanho rechitatu rinova iro danho rekuoedzisora.

Dando rechipiri rinoenda antu rakakosha maningi ngoti ndodando mwana panodzidziswe zvakawanda ngezvedzidzo, uye ndodando ranoenda asati ayende pa dando rekupedzisira. Dando rekupedzisira ranozondochidzidziswa ngezvemushando wanode kuzoita

Danho rechipiri rezvedzidzo idanho rakakosha maningi ngekuti ndodanho rinoendiwa ngemwana kwaanoende koodzidziswa zvakasiyana-siyana, zvakasiyanawo nezvaanodzidza padanho rekutanga zvinova zvekudzidza zita rakwe, kana kudzidzawo kuerenga, iyo unonga oodzidzawo zviripamusoro-soro zvakasiyanawo nezvaaidzidza kudanho rekutanga.

Dando rechipiri redzidzo rakakosha maningi rakasiyanawo nedando rekutanga riya rinenge mwana paanenge eidzidziswe mazita akwe nezvimweni zvakadaro daro. Iri ndoodanto rinoendewawo nemwana unenge waantombi kana kuti raajaha unenge wooziyawo zvakawandawo. Ndoopanodzidziswe zvakawanda nekuda kwedzidzo.

Dando rechipiri redzidzo idando rinoendwa ngemwana kana achinge abva kudando rekutanga rinowa iro raanenge eidzidziswa zviro zvakadai ngekunyore zita rakwe ngekuerenga. Iri dando rinonyanye kuendewa ngemuntu anenge andombi kana kuti rinenge raajaha, muntu woti ziye ziyeiwo, muntu wekuti kana akadzidziswa haachanesi kuzwisisa.

Danho rechipiri redzidzo ndodanho rinoende mwana kana achinge abva kudanho rekutanga raanenge achiri mwana mudoko. Uku ndokwaanoenda kana aandombi kana jaha aamunhu oziye zvakati wandei. Iri danho rakakosha maningi kumwana ngekuti runoita kuti mwana aziye zvakawanda ngezvedzidzo.

Bazi rechipiri redzidzo ibazi rakakosha maningi ngokuti ndookunoende mwana kana aantombi kana kuti raadhodha kona. Ndookwaanoende kuodzidziswa zviro zvakasiyana-siyana . Zvakasiyanawo nezvaanenge eidzIdziswa achiri mwana mudoko kudanho rekutanga.

Danto rekupedzisira redzidzo yepamusoro rakakosha maningi ngekuti mwana ndopaanodzidziswa ngezvemushando waanoda kuzoita. Ndopanopedzisira antu akawanda dzidzo rwao kana kuti kufunda.

Danto rekupedzisira redzidzo ndoodando rinoendwa ngemwana unenge apedza danto rekutanga uye unenge apasa danto rechipiri. Danto iri rakakosha maningi ngekuti mwana ndoopaanodzidziswa ngezvemushando waanoda kuzoita nekuti mushando wake unoita maitirwei.

Dando rekupedzisira redzidzo idando rakakosha manhingi, uye ndo dando rinoende mwana unenge akura, mwana oziye zvakawanda wanda uye mwana usingachanesi kudzidzisa usiripi mwana mudoko wekuti unoita kuzi chiuya uende kuchikora uye ndo dando riya riya rinoendwa newanhu wanenge wapase madando eshe aya ekumashure.

Dando rekupedzisira redzidzo kana dando rechitatu redzidzo rakakosha maningi ngekuti mwana ndopanodzidziswa zvakawanda nezvemishando wanoda kuzoita uye dando iri rinoendwa nevanhu vanenge vapedza danho rekutanga uye unenge wapasa danho rechipiri.

Kana uchinge wapase danto rechipiri, mwana pane danto raanoenda, rinova danto rechitatu, kana kuti danto rekupedzisira. Danto iri rakakosha maningi pamwana ngekuti ndokwaanodzidziswa ngezve mushando waanode kuzoita.

Danho rechitatu redzidzo Rakakosha maningi ngekuti vana ndo kwavanodzidziswa ngezvemushando waanode kuzoita uye ndodanho rekupedzisira redzidzo rona kunoendiwa ngaantu anenga apase dzanho rechipiri.

Danto rekupedzisira redzidzo rakakosha maningi pamwana nekuti ndiro danto riya rinoendiwa nemwana anenge apasa madanto eshe ekumashure ndodanto raanoenda kunodzidziswa nezvemushando waanoda kuita nekuti mushando wake unomuita maitirei uhambe zvakanaka.

Dando rekupedzisira redzidzo rakakosha maningi ngokuti ndoo dando mwana paanodzidziswa ngezvemushando waanoda kuzoita dando iri rinoendwa nhemwana unenge apedza dando rekutanga uye unenge apase dando rechipiri.

Dantho rekupedzisira redzidzo idantho rakakosha maningi ngokuti mwana ndopanodzidziswa nezvemushando wanoda kuzoita ndopanodzidziswa zvakawanda wanda nekuti mushando wake unouite maitirei. Dantho iri rinoendiwa ngemwana unenge apasa dantho rechipiri.

Kana mwana achinge apasa danho rechipiri uye achinge apedza danho rekutanga unedanho ranozoenda rinowa danho rekupeisira danho rechitatatu rinova danho rekupedzisira

Danto rekupedzisira redzidzo rakakosha maningi ngekuti ndodanto ratinodzidziswe zvakawanda ngezvemushando wetinode kuzoita dando iri rinoendiwa ngemwana unenga apase dando rechipiri uye dando iri ndo.

Dando reku peesira re dzidzo raka kosha maningi ngekuti ndo dando vana pavano dzidziswa nezve mushando wa noda kuzoita dando iri rinoendiwa ne mwana unenge apedza rekutanga uye anonge apasa dando re chipiri ndokuti azo kwanisa.

Danto rekupedzisira redzidzo rakakosha maningi ngekuti ndokwanofundiswa nezvebasa ranoda kuzoita uye danto iri ndorinoyendwa ngemwana unenge apedze danto rechipiri. Rakakosha maningi ngokuti rinoita kuti mwana adzidze imweni mishando nezvemushando wanoda kuzoita.

Danto rekupedzisira kwedzidzo rakakosha maningi, ngekuti mwana ndopaanodzidziswa ngemishando waanode kuzoita. Danto iri rinoendiwa ngemwana unonga apedze danto rekutanga, uye unenga aphase danto rechipiri.

Dando reku pedzisira re dzidzo rakakosha maningi ngekuti mwana ndo kwa ano ende ko dzidziswa ngezve basa ranoda kuzoita kuti basa raanode kuzoita unozvi hambisa sei uye unoite ma itirei.

Danho rechitatu redzidzo ndoodanho rinoendiwa ngemwana mudiki apedze danho rekutanga uye unenge apasa kudanho rechipiri. Danho iri rakakosha maningi pamwana ngekuti ndooraanodzidziswa ngezvemushando waanoda kuzoita.

Dando rekupedzisira redzidzo ndoorinoendiwa ngemwana unenge aende dando rekutanga uye unenge apase dando rechipiri. Dando iri harikwanisi kuendiwa nemwana usina kupasa dando rechipiri. Ngekuti ndoodando raanoende kunodzidziswa ngezvebasa raanode kuzoita.

Danto rekupedzisira redzidzo ndiro danto rinoendwa nemwana anenge akura mwana oziye zvaanoita mwana uneonga akapasa madando amweni eshe ekumashure aya ndodanto rinonodzidziswa nezvebasa reuchada kuzoita.

Dani rechitatu redzidzi rakakosha maningi ngekuti ndopavanodaidziswa zvakawanda nezvemishandi yawo veizoita dandoniri rinoendwa nemwana anenge eida anenge apasa dando rechipiri.